Vakaenda kofundiswa ngezveutsanana ,vanofanire kuuya vachidzidzisawo vantu muntaraunda ngezveutsanana kuti vasabatirwa ngeurwere hungadai huri marariya kana anyari manyoka.

Kuputire miromo yedu taenda kuzvibhedhleyaa kwakanakira kuti amupanani rinyari besha amu Amupa aupanani neveunenga unawo munenge makaputira amufemerani.

Kuongororwa ngemichini kuzvipitari kunobatsira kuti unoongororwa munyari mumwoyo mwako, munyari mundani zvoonekwa kuti hapana chakashaishika here kuti ukasire kurapwa, ukasire kuonekwa ngemadhogodheya, worapwa.

Ukazwa une denda munyama yako, worumba korapirwe kuchibhedhlera zvakandonaka nekuti madhokodheya anokuongorora ngemichini yawo oona kuti urwere hwako hwaunahwo ungava uri wei urikudzimbikana nyama ngei.

Mitombo yopiwa atenda kuzvibhedhleya yanakira pakuti unopiwa mitombo yakatonyorwa kuti uyu mutombo unorapa besha uyu unomwa kanganai pazuva .

Muzvipatara munotsvairwa nekurime mashango pabanze kuitire kuti kana arwere achinge awuya vanogumawo pakachena ,kwakanyorwa kuti uku ngekwe arwere arikurwara ngeyi, aya ndeekurwadziwa ngemimba here ,aya ngeechini.

Mumagwaro anenge akanyorwa muzvipatara mumabhuku aanenge akanyora muzvipitari kuti muerenge munhtu ave neruzivo wezvirwere zvinotapukira kudai ngekubatana maoko kana kuhamba usina kuputira muromo wahambire kuchipatara.

Kune urwere unotounza unokhombidza kuti zvandinozwa panapa kudikitira kwandirikuite ziya kudai haa aya malariya aya.

Michini muzvipitari inobetsere kuti vantu vanyari vakazvitakura ngemimba vanokase kuona kuti mwana wandakatwara panapa murumbwana ere kana musikana zvinobetsera izvozvo.

Micheni muzvibhedhleya inorerusa mushando wemadhogodheya nekukasire kuona kuti mutenda warwara ngei.

Mitombo yeunopiwa mazuvano kuchipatara yanakire pakuti unenge uchitoona kuti uyu mutombo uyu unorapa chokwadi chandirikuzwa. Ende unenge wakanyorwa kuti unomwa manganai maphilizi acho pazuva.

Michini kuzvipatara yakubatsira kuti unyari nebhiipi unoongororwa munyama dzakodzo ngemichini iriko kuzvipatara wotoonekwa kuti une bhiipi wotopuwa mutombo.

Vantu vakafunda ngezveutano vanofanira kuhamba veichifundisawo vamweni ngezvechitenda chemarariya.

Kushamba munyara, kushamba nyara dzako wabva kuchimbuzi kwakanaka, kunodiwa kuti pese pawabva kuchimbuzi woshambe nyara.

Mwiri nenyama dzinoda kupota muntu achirumba uchiri kumuka mangwanani ayani vachirumbawo kuitira kuti mwiri ugarewo wakagwinya nyama dzigwinye.

Micheni muzvipataramwo zvinoite kuti murwere atorwe ngazi zvokasike kuonekwa mumucheni kuti urwere hwaanahwo ngehwei okasire kurapiwa kuenderana ngekubudikidza ngeurwere hwake hwaanaho.

Ringadai riri uchizwe zino, zino rinotodawo mutombo yemushango yechiantu, handi peshe panoda mutombo worumba kuchipatara wazwa zino, unombototsirwa mutombo yemushango wombomwa.

Mutombo yekuita okudzora iyi inobetsera. Inoshanda kuti unyari nemaronda, kana kubuda maronda manyeketwa mumwiri, ukadzora mushonga yekuita okudzora, mutombo yeunopuwa iyi ngemadhokodheya, inokasira kurapa.

Mutombo yechianhu iyi mitombo yemushango iyi ,mumbuti iyi inodiwawo kuti warwara wombomwayo mitombo yemushango ,handi peshe pangodiwa kuti warwara worumba kuchipatari.